Ekizinga ekiriko abantu abawererako ddala era ng'abamu bali mu maato gaabwe basaabala, abalala bali ku lukalu bakola emirimu gyabwe waliwo amayumba ekiraga nti basulawo.

Abakyala abawererako ddala abamu nga baweese abaana ku migongo era nga bayina obukuufu mu mu bulago, obukuufu buno buwererako ddala era nga bwa nkola ya butiiti.

Omwami ayambadde essaati ya Uganda ey'ebyemizannyo era nga ya langi eya kyenvu nga ntobekemu langi emmyufu, enzirugavu ku mikono ne ku bibegaabega, omwami ono ali mu kuzinga capati erimu amagi n'emboga era nga tugiyita loolekisi.

Eggongolo nga lizinze enkata era kiwuka ate era kiruma. Eggongolo limanyiddwa ng'ekiwuka ekisinga obugulu obungi ku mubiri gwakyo. Eggongolo lyekuuma ku balabe nga lizinze enkata eno.

Ekifo ewatundwa emmere eyaakayunjibwa mu lusuku era nga waliwo abantu abawererako ddala abazze okwegulira ku mmere eno. Waliwo amagaali agasibyeko enkota z'amatooke eziwererako ddala, ku luuyi waliwo emmotoka era ng'abalimu nabo bazze okwegulira ku mmere eno.

Abaana ab'obulenzi abawererako ddala basatu nga bayimiridde okumpi n'ennyumba eyaseresebwa essubi. Omwana owa wakati akutte kkamera era nga ali mu kkuba bifaananyi.

Abaami nga bali ku lyato bakutte enkasi omu ali ku luuyi olwa kkono omulala ali ku luuyi olwa ddyo nga basaabala okuva ku luuyi luno okudda ku lulala.

Ennyanja nga nteefu bulungi eriko abantu abawerako era nga weesudde amayumba agawererako ddala, ekiraga nti wasulwawo abantu. Kuliko akasozi akanene obulungi, kuliko amayumba, emiti n'amayinja.

Ebisolo eby'omu nsiko ebiwererako ddala era nga bya bika bya njawulo ebimu nga biri ku lukalu ebirala biri mu mazzi. Ebisolo bino kuliko enjovu, embogo n'ebirala.

Omusawo ng'ali mu kifo ekimu ayina ekyuma ekikebera obuwuka obutono ennyo bwe tutasobola kulaba na maaso gaffe era ekyuma kino kiyitibwa microscope mu Lunyaanyimbe

Abaana ab'obulenzi nga basomba bbulooka okupanga ttanuulu. Omwana ow'obulenzi akutte wirubaalo kw'asombera, omulala aliraanye ensuwa.

Enkumbi n'ejjambiya nga biri mu kifo ekirimwa era ng'eyitibwa ennimiro. Enkumbi eyambisibwa okutema ettaka ate ejjambiya etema emiti egiba mu nnimiro.

Kkapa ng'eri mu langi enzirugavu ebwamye wansi. Kkapa kisolo ekirundibwa ewaka era nga kiyamba okulya emmese eziba mu nnyumba.